Vana vadori dori vanosisa kuendewa nawo kuchibhedleya kuti vanodonhedzerwa kuitira kudziirira amweni yematenda anokona kuvabata muhudoko hwavo, kuti vana vakure vakagwina.

Vana vadodori , vanenge vachabva kubarwa vanosise kudhonedzerwa kuita kuti vakone kungwarirwa nekudziyirirwa pamatenda anokone kubata ana adodori anenge achabva kubarwa.

Zvirwere zvimweni zviri mumandaraunda zvinokona kubetserwa ngevebazi rwezveutano vaihambira mune antu mumakanyi kuvazivisa nekukona kuvadetsera aari mumakanyi mwavo.

Kurapwa kumweni kwezvirwere zvinotekeshera muantu kunode kubatana pamwepo kweantu anenge eyichengetedze ana neamweni emapazi akapamphaukana anodetsera ngemare

Vantu vanenge veishanda pachibhedhleya veibata vantu venematenda anokona kupararira vanosise kuzvingwarira nekupfeke ngubo dzekuti vanokone kuzvidziwirira kumatenda avanenge veibata.

Madhogodheya anoshanda nearwere akasiyana-siyana ane matenda amweni anotapukirwa. Anosise kupfeke zvidhloko zvekuti anovhara hloko dzavo madziso, muromo nemiro kuti vasafamba ngezvirwere.

Madhokodheya kubudikidza ngenyaya yefundo yavo nemichina imweni yechizvino zvino aakukone kutature munthu kukone kuise simbi mumunthu unenge aguka kana makodo.

Vebazi rezveutano, vakazviona zvakakosha, kuti antu anosise kushamba nyara nguwa dzeshe, ngekuti nyara ndidzo dzinobata zviro zveeshe nekukonzere kakurutu ,kutapurirwa kwezvirwere, zvakasiyana-siyana.

Kuwaniswa kwemvura yakachena mumantaraunda, kwakone kudetsere vantu kuti vakone kudereredza matenda amweni anobatirwa ngekusawanika kwemvura nekuite utsanana.

Vantu vanoona ngezvebazi reutano, vanokone kugara bandhla, rekukone kureketa ngendaa yematenda anenga ari muntaraunda, nekuti vantu vanokona kuwaniswa sei kudetserwa ngendaa yematenda anenge ari mumantaraunda.

Mvura ndivo musimboti veupenyu hweantu eshe. Vantu vanosise kuvanise mvura yakachena mundaraunda dzavo yaanokwanise kushandisa kuti ave neutano hwakanaka nguva dzeshe.

Kuwaniswa kwemvura yakachena muntaraunda kwabetsera kuti utano hweantu huoneke hweijeka ngekuti antu akukone kumwe mvura yakachena nekukona kushamba nyara dzawo .

Kuwaniswa kwemvura yakachena mumantaraunda kwakona kudetsera kuderedza matambudziko nematenda mumakanyi vantu vakaona mvura yakachena vanokona kushamba ndiona kushambe nyara dzawo nemwiri yawo nezvidhqoko zvavo.

Utano hwakanaka kumantaraunda hunobve pakukone kuwaniswa kwemvura yakachena kuti vantu vakone kushamba nyara dzawo. Ana adodori anofundiswe ngenyaya yekukone kushambe nyara dzawo nguwa dzeshe.

Vantu veshe mumandarawunda vanosiswe kuwaniswa mvura yakachena ngekuti mvura ndowutano wemuntu. Mvura inoshandiswe zvakawanda pamhatso kudai ngekuwacha , kumwa nekubika kwemene.

Muntu weshe mumandaraunda unosisa kuti aone kubatsirwa nezvebazi rezvehutano rinodetserwa uku kuziswa nezvematwnda nekukona kurapwa nenguwa yanoda kudetserwa.

Vantu vese vemumanharaunda vanosise kuwaniswa mukana vakakwana wekuona ngezvehutano hwawo, nekuwaniswe hutano hwakanaka nekukone kudetserwa kuzvibhedhlera pese pawari.

Muntu weshe mumakanyi, unosisoti akone kuwaniswa utano ,kuti aone kudetserwa ,ngevanoita zveutano mumantaraunda. Vamweni vanotohambirwa mumakanyi mwawo koodetserwa.

Mwana wega wega unosise kuti awaniswe utano hwakanaka ndongatei amweni mabazi anopindira ekunyika ruwande voona kuti vana vangwarirwa ere nekupuwa ruzivo neutano hwakanaka.

Kumantaraunta Vantu vakukone kuona hutano hwakanaka nekuti peshe paunoona unoona pane mughodhi wekuti Vantu vanokone kuwone mvura dzakachena yekushandisa nekumwa mumakanyi.

Muntaraunda dzeshe dzinogara antu kuti antu akone kuve neutano hwakajeka. Vanosise kunge vaine mvura yakachena inokona kuwaniswa nemabandiko amweni anodetsera antu muntaraunda.

Kuwaniswa kwemvura yakachena mumantaraunda kunodikanwa panyari pazvikora, ana anosisa kuti akone kuona mvura yekumwa yakachena nekugeze nyara dzavo pevanenge veitamba, vabve kuchimbuzi nekuti ode kurya.

Bazi rezveutano rinosise nguwa dzeshe kukokorodze antu anoshanda neantu anosise kuendese shoko mumantaraunda kuti muntu weshe unosise kuone utano hwakanaka nguwa dzeshe.

Vadodori vechikora vanosise kudzidziswa pachikora pavo zvakakoshere kushambwa kwenyara nguwa dzeshe vasati varya, veibve kuchimbuzi, kuti vakone kudzivirira matenda emuma ntaraunda.

Zvakakosha maningi kuti muntu agare akadakara nguva dzeshe zvinoita kuti izvozvo muntu ndxondo dzake dzikone kushhanda zvakanaka asabatwa nechirwere chendxondo.

Anamai achangobva kudetserwa ngeana adodori anosise kuende kuchibhedhlera koodetserwa ndianambuya maringe nezvekurya zveana zvinoake muviri padera pemukaka wamai.

Matambudziko mazhinji ezvinorwadza antu nematenda anooneka eirwadza antu anooneka ari matenda emundxondo dzeantu munofanire kuti munhu unofanire kugara akadakara nguwa dzeshe.

Vana vechikora, vanosise kuti vagare veyidakara nguwa dzeshe. Viyitiswe mitambo inobate ndxondo dzavo kuti vasafunga zvakawanda, panguwa yavanenge varipachikora. Vakone kutamba ne amweni zvakanaka.

Vanthu vanoshandire bazi rezveutano vanokone kugara mabandla amweni anokona kubatsira kuti vaise ndxondo pamwepo ngendaa yekuona ngekudetserwa kwevanthu vane ndxondo dzinenge dzisingatori zvakanaka.

Muntu pamweni akasangana nedambudziko rinokone kumurwadza, unosisire kutenderwa kuchema kuti zvimweni zvisambata maningi pakadzika pemoyo wake kuti unokona kuzorashika ngxondo.

Vanhu vanoshanda nebazi rezveutano vanokone kuende mumanharaunda kobhuyire anhu kukosha kwakaite kuongororwa nyaya dzenxlondo nekuti vanhu vanokone kugarisana zvakadini kuti nxlondo dzioneke dziri pandau.

Vantu vamweni vanoshanda pazvibhedhlera ngevanokone kuziye ndxondo dzevantu kuti dzakaema pamuyemo wakadini , muntu unosise kureketwe naye kuti vantu vaone kuzoziya kumudetsera kwakona.

Vantu veikura vanogone kushata nzxondo dzavo, zvakakosha kuti muntu einge akura aende muchibhehlera kunoongororwa nzxondo kuti dzichiri kuhambirana zvakanaka here.

Kugara zvakanaka kwepfungwa kunosise kuteedzwa pavantu veshe vantu vanosise kuongororwa ngezvimweni zvibhedhlera zvinoenderana nekuti zvinenge zveishandidzana nendxondo dzevanhu chete .

Vantu vanenge vaine ndxondo dzisiri kutora zvakanaka, kana kuti dzine zvakadzivhiringidza, vatoriwo nezvibhedhlera zvavo zvevanokona korapwa kudetseredza ndxondo kuti dzidzokedzane pandau.

Zvimweni zvezvinobetsera pachibhedhleya kukone kuwaniswa kwemweya unofeme vantu unenge weitengeswa kuvantu vanenge vakanyaradzwa nevamweni vanenge vasisakachafemi.

Chi bhedhleya indau inosise unge yakachena nguva dzeshe ngekuti antu ano svikepo akawanda maningi anenge eyide kudetserwa anokone ku vhakachire ndaraunda ye chibhedhleya eikone kuwane betsero pa matenda awo.

Vana vadodori vanosisa kuendeswa kundau dzezvibhedhlera kuti vandoonekwa ndiana mukoti kuti mwana arikurya zvine utano ere ngekuti arikukura aine uremu hunoenderana ere nemakore ake.

Kurapwa kemuzvibhedhlera antu anokone kuenda pachibhedhlera nguva imweyo asi vepachibhedhlera ndivo vanozoti uyu ngedenda rake ngaakasire kurumbiswa awone dhokotera .

Vanthu vanokone kudetserwa pachibhedhleya zveinderana nekuti wauya nedenda rakadini umwe naumwe unoshanda pachibhedhleya unoziya ndau yake nepa anoshandira eidetsera anthu.

Ana mai akazvitakura anosise kuende kucvibhedhlera kuti andofundiswe mubatirwe wemwana kubva ichiri mimba kubva eibarwa kusvika kuti unoda mitombo nekurya kwakadini.

Munorapirwe antu muzvibhedhleya munosise nge muene pekuti antu anokone kumbogara eiemere madhokodheya eimbodetsere umweni antu eikona kuemerana wapinda umweni wobuda umweni eipinda .

Ndau dzepamakiriniki dzine anthu anoshandepo anenge eisise kuona ngekuti pakahlamburuka ere panenge pakachena nguwa dzeshe nokuti vanthu vasti vaende korapwa vooneka veibatira iyoyo zvirwere.

Zvikwangwari zvimweni zvepachibhedhleya zvinenge zveibhuya ngezvekuti pachibhedhleya antu anoshandepo afaniri kusiya mvura dzeimwaraka anofanire kudzikorobha mvura idzona kuti antu aone kugara ndau yakahlamburuka.

Kuvhakachira muntu unenge eirwara kunoitwa nevakuru vamweni vanenge vari muchibhohlera kunotodetserawo muntu kuti apone eiona kuona kuti ndiri kubatikirwa hutano hwawo.

Pachibhedhleyaa panobatikirwee antu akawanda maningi, amweni anenge eibaiwa majikiseni, amweni anochinjwee zvirondaa, zviro izvona zvinosise kunge zvine pezvinorashirwaa pakanaka pasingazokonzeri matenda amweni kundaraundaa.

Muntu akaende kuchibhedhleya kana eirwadziwa maningi unosise kuone ndau yekuti aone kuradzikwa einingirwa ndiana dhokodheya kuti uri kugwinya ere utano hwake huri kuchinja ere eirapiwa.

Ndau dzechibhedhleya dzinosisa nguwa dzese kuoneka dzakachena kune antu anoshanda pachibhedhleya anokona kunasira ndau kuti antu asabatwe ngematenda eyinge eyitodetserwa pachibhedhleya.

Pachibhedhlera inooneka iri ndau inogara yakahlamburuka nguva dzeshe, vantu vanoshanda pachibhedhlera kuona ngezventaraunda nekuti paramwira zviro anogone kuhambe ipapo eiende kunopukuta.

Kuchibhedhleya antu anokone kudetserwa ngeana adodori anenge asine kusvitse nguwa yawo anokone kuiswe mwaanoiswa eikone kuoneka umomo ndiana dhokodheya kuti ari kukura ere.

Pazvibhehleya panosise kunge pane zvikwangwani zvinokone kureketa kuti ino ndiko kunorapirwe ana adodori ino ndiko kwana mai ino ngekwe vantu vakakuwarisisa.

Mumakirinika nemuzvibhedhleya antu anokona kudetserwa ngekupuwa zvinoadetsera pakuhamba ayani anenge akabatwa ngenheta makumbo ana adoko anopuwa zvekudetseredza kuti akone kudzokedzana marenje awo.

Vana vechikora vanoda kuti vazofundire kuita madhokodheya vanosise kupuwa pekushandira nezve kushandisa zvakhona vechiita tsvakurudzo dzavo, dzavanenge veita ngendaa yezveutano.

Kufunda kweana kuti vazokone kuite mishando yebazi reutano anosise kufunda akapuwe zvikwanisiro zvekuti akone kuite tsvakururudzo yeimweni matenda anonesa antu mumanharaunda.

Vana vari kufundire kuzoite mabasa ari maringe nezveutano hweantu ano sise kufundiswa kushanda kwemichina imweni yechi zvino zvino inoshandiswa ngeve bazi rezve utano

Madhogodheya pachibhedhleya amweni anenge eifundiswa anosise kufunda eitoite tsvakurudzo dzeamweni matenda anenge ari mumantaraunda. Anokone kuiswa mumichina yechizvino-zvino kuti antu akone kuona kweinobva.

Vantu vanenge veide kuita mabasa ekuzosgandire muzvibhedhlera kana kuite madhokodheya vantu vanosisa kunge vakamedza mabhuku kakurutu kubafunda kwemene ngendaa yezveutano wekuzoshanda neantu.

Vantu vanosenza ngezveutano vanosise kuti vafunde veipuwa zvekuongorora ndizvo zvakona pamweni vanenge veyiita tsvakurudzo dzematenda akasiyana siyana anooneke mumandaraunda.

Zvimweni zvezvifundo zvine chekuita nezveutano antu akona anofana kuite vantu vanenge vakatsenge mabhuku kwemene vakaverenge zvidzidzo zvavo kuti vakone kuite mishando yepachibhedhleya.

Vantu miganga yeshe vanosisa kuziviswa ngenyaya yezveutano hwavo kuti anokone kuhungwarira sei mumakanyi angadai ariarume anoziiswa ngezveudhodha hwavo kuti anohungwarira sei.

Vana vanenge veifundira kuzoita madhokodheya vanopuwa ana mazvikokota nemadhokodheya pazvibhedhlera unokona kuvadetsera kuti vafundiswe mishando iyona.

Vantu vanoziya ngezveutano madhokodheya akafundira zveutano anosise kuhambise mashoko kuantu kuti antu vasangotora mitombo peshe-peshe paadira yavanenge asina kunyorerwa.

Vantu vanosisa kufundiswa ngendaa yechirwere cheshuramatongo kuti chinokona kubatwa zvakadini nekudzvirirwa uye kurapwa kwakona ngekuti mazuwa epashure waiti muntu wabatwa ngeshuramatongo watofa.

Mapazi amweni anokona kudetserana kuunze fundo kuvantu nerudetsero rwemitombo inokone kudetsera kuzvirwere zvakadai ndiana shura matongo nechipembwe nana marariya mumantaraunda.

Vantu vanokurudzirwa kuti utano hwemuntu hunobve muzviro zvaanenge echirya. Madhokodheya anokona kuhamba eikurudzira antu kuti akone kurya, kurya kune utano.

Vantu vanoshanda nemabazi ezveutano vanokone kubata mabandika amweni ekukone kuendesa zvidzidzo zveutano kuvantu kuti antu akone kuziva uti muntu unosise kuti adetserwe zvekurapwa munyika mwake.

Vantu vanosise kuti vaziiswe ngevebazi rezveutano kuti muntu weshe unokone kudetsereka kurapwa pazvibhedhleya zvakapamphaukana ngekuti muntu weshe unosise kuti awaniswe utano hwakanaka.

Muntaraunda vantu vanosisoti vabhuyirwe ngendaa dzekuronge mhuri. Amweni emabanhla anodetsera zvekurongwa kwemhuri, anokone kuzohamba eyiona ngezvezvirongwa zvawo.

Vantu vanokona kuenda kuchibhedhlera voradzikweyo zveiburikidza ngedenda rinenge ramubata muntu unokona kuonekwa nadhokodheya aripasinde naye eikona kuongorora kuti arikupona ere.

Chibhehleya vana baba nanamai anokurudzirwa kuenda pamwepo nekuti amweni nematambudziko avanenge veishongana nawo vanokona kudetsera vari pamwepo zvingava zvirwere zvinosanganikwa nazvo zvepabonde.

Chibhedhleya indawo inosise kunge inezvikwanisiro zvakakwana, zvihlayo zvekugara vantu vanenge vachide kudetserwa nekugara irindawo inogara yakashambidzika yakachena nguwa dzeshe.

Movha dzino takura varwere dzinosise kunge dziripo pandau dzese dzeshe dzezvibhedhleya ngekuti movha idzoni ndidzo dzinokone kurumbisa arwere anenge eirwara kuchibhedhleya.

Madhokodheya epachibhedhleya anooneka aine mipanda yakapamhaukana. Amweni ngeanoongorora madziso emuntu. Muntu akaenda pachibhedhleya vanoshandisa michina yechizvino-zvino.

Muzvibhedhlera anamukoti nemadhokodheya nevamweni vanoona ngezvezvibhedhleya vanosise kuti vatore zvihlayo zvimweni zvinokone kubetsera vantu vanemitezo yakaoma vasingachakoni kuhambire chimbuzi.

Kurapwa kwemandaraunda zvinosiyana siyana ngekuti vantu vanokonekuenda pamweni pazimbatso rekuti vanokona kuema apapo pasitori pachibhedhlera pii asi vanokone kudetserwa.

Vantu vanoshande pachibhelheya nevanovhakachira pachibhelheya vanosisa kunga vakapfeka zvidxoko zvekuzvingwarira vakavhara miromo yavo nemiro kuti zvirwere zvimweni zvisatapikirwana.

Imweni yemitombo inoshandiswa pachibhedhleya imosisa kutwarwa yakakonyerwa antu anoitwarazve ad'ola zvid'oko zvinovhare miromo nemiro yawo kuti inokone kuvakozodza.

Zvibhedhleya nendau dzimweni dzinokone kunge dzeidetsera anhu kuti aone kurapwe matenda avanenge vanawo indau dzinosise kunge dzakatongeka dzeione kuti umweni watanga unokona kudetserwa umweni ngekuona kuti unorwara zvakadini unokona kudetserwa.

Pachibhedhleya pane kudetserwa kwakasiyana siyana zveienderana nekuti muntu wauya eida zvekuranga mhuru here kana kuti eide kurapiwa denda raanenge anaro unokone kudetserwa ngenjira dzakasiyana.

Vantu vamweni vanotengese mitombo mweinotengeswa vanosise kunge vatori vantu vakanyoreswa kubazi rezveutano veitozikanwa kuti kuna ndingi uyana unotengese mitombo.

Madziso anosise kuendwe nawo kuchibhedhleya, eindoningirwa kuti ari kuona zvakanaka ere, uye kana eirwadza anokone kudetserwa opuwe mitombo.

Michina yechizvino-zvino inotengwa muzvibhedhleya yakukone kubetsera kuone mukati menyama dzemuntu. Kuti murikuhambidzana nyama dzakona ngengazi zvakanaka ere, hamuna matenda arimwo kuti muntu akone kubetserwa.

Vanthu vano kurudzirwawo kuenda muzvibhehlera. Vanhtu karetu vaithke kutorwa ngazi yavo veiti kwayi ino zoshandiswe zvisizvo asi zvinezvi vakuona zvakakosha kuongororwa ropa ravo kuoneke zvirwere zvisati zvapararira.

Madhokodheya anokona kuda muntu wepadhuze unenge ane hama yake yakanyaradzwa kuti vawirirane pakuti muntu ovhiiwa here kana kuti asavhiiwa veidetserana.

Kurapwa kwegomarara kuchibhedhleya, kunotore ndau dzakapambaukana, dzimweni dzekuti muntu unopishwe, ngemuchini kana kuti unogone kuyisirwe mwongo woumweni unenge asina gomarara.

Vantu vanoenda kuchi bhedhleya vanosise kodetserwa pamweni vanenge vaine kurwadziwa muka kodo mwavo mumabvi vanosise kuenda koona madhokodheya vokone kudetserwa .

Michina yaayo muzvibhedhleya mazuwa anaa yaakukone kudetsera anadhokodheya kuti vaone chirwere chinenge cheinese munthu kuti vakone kumudetsera.

Zvimweni zvezviro zvinenege zveirwadza munthu ngezvaanenge eirya zvaasingasisi kunge eirya zvinokone kukonzere matenda mungazi yake munthu zvaazi ngaasiye nanadhokodheya unosise kusiya.

Mazuwa anaya muchini yakuoneka irimuzvibhehleya yakudetsera madhokodheya pakuvhiiwa kwemunhu nekukona kuona matenda akadai ngekuoma mutezo muantu.

Zvirwere zvinenge zviri munyama dzemuntu dzinokona kuoneka chete kana muntu achinge aenda kuchibhedhleya Kuti andobatsirwa nemadhokodheya kuongororwa ngazi yake kuti inechirwere chakadini Kona kurapwa.

Zvimweni zvinozoona ndizvo muntu kuti uri kurwadziwa unokone kuone ganda rake reichinje ruvara izvo zvinenge zveitoshatire mukati mwenyama dzake. Muntu unosise kuende kuchibhehleya kwovhenekwa.

Michina imweni yechizvino zvino yakakura yambo inoshandiswa muzvibhedhlera inokone kuona gomarara ririmuantu anenge eirwara negomarara anokona kudetserwa ngemichina yonyo.

Muntu eikura nenyama dzakewo dzinotanga kurwadza, mwoyo wemene unenge weide kuongororwa kuti uchiri kuhambise ngazi nemutoo wakanaka here unosise kuende kuchibhedhleya koone dhokodheya.

Kuchibhedhera antu anokone kohloiwa ngekubaiwahee eitorwe ngazi yawo kuoneke kuti amuna chirwere cheshuka ere mukati mengazi yemuntu Kuti aone kudetserwa ngekuti opuwe mitombo yakadini.

Madhokodheya ngendau dzakapambaukana anosise kunge ane muchini yaanodetserwa ndiyo kuongorora nekuhloya mundu kuona kuti mwoyo wake urikuhambisa ngazi zvakanaka ere.

Zvimweni zvezvirwere zvinobata antu akura, zvemumakodo, makodo anonge opera simba nemwongo, unosiso kuti munthu ayende kuchibhedhleya kowongororwa kuti akone kudetsereka ngekukasira.

Madhokodheya akukonazve kuongorora muntu kubva chirwere cheikone kuthaya mumuntu nekusvika azoti gochoto pashi kuti aone kumudetsera ngezvinosiso kumudetsera.

Kumweni kukwena kana kubude mapundu kunoite muntu panyama, paganda rake kunokona kuratidza kuti mukati mwake hamuzi kueme zvakanaka, zvinoda kuti muntu aende kuchibhedhlera koongororwa.

Vantu vanoshanda pachibhedhleya vanobatana nematenda akasiyana-siyana. Zvakakosha kuti vantu vanoshanda pazvibhedhleya vadhloke zvidhloko zvekuti vanenge vakazvingwarira vakavhara miro dzavo nenyama dzavo.

Madhokodheya amweni pachibhedhleya anoona ngezvemadziso kukone kupara antu madziso anenge asikaoni. Anogona kutodakara madziso aparwa oona.

Imweni yemitombo inokone kugadzirwa inenge yeide kubata makodo emuntu anenge akakuvara ,pamweni yeioneka nemichina yechizvino zvino inobudise kuti kurwadziwa kunemuntu uyu kuri mumakodo .

Zvibhedhleya zvaane michina kakurutu, inokona kudetsera madhokodheya, kuona cheeshe chiro mumwiri mwemuntu . Umweni unokona kuradzikwa, ovhenekwa mwiri weeshe ,kubva kuhloko kusvika kumarenje.

Michina yechizvino zvino yakudetsera yaambo muzvibhehleya ngekuti muchina ineyi inokona kuongorora nekuhloya antu kuona matenda nepaanotangira nekuti anokona kurapwa sei nemitombo.

Bandika rezvehutano kune vamweni vakaemera mushando wekukona kuhloya ngazi kana kuongorora zvirwere zviri mungazi kana mune zvimweni zvenyama dzinobva mumwiri wemuntu.

Madhokodheya anokone kudetsera muntu unenge eirwara, vechishandise mipikicha yevanenge vatora pamichina inoongorora kuhloya muntu, kuti vamudetsere ngekumubhuira, pari kutangire marwadzo ake.

Michina yoshandiswa pachibhehleya yakabanaka yambo nekut inogona ku hloya muntu kana ingqondo dzake dzemene Kuti ingqondo dzakayema zvakanaka here adzina kudunduvira kwengazi ere.

Vantu vanoshanda pachibhedhleya kubazi rimweni rinenge reiongorora matenda nengazi dzeanhu, vane michina yavanokone kushandisa yavanosisa kunge veikone kushandisa vantu vanenge veibata ngezvayo.

Michina imweni yechizvino zvino inoshandiswa muzvibhedhleya inobatengwa ngari yakawanda kakurutu ngekuti inokona kudetsera vantu vakawanda panguwa imwechete.

Vantu vari mu bandika rezve utano vanoshanda nemi china ino hloya neku ongorora ngazi vano kone kudetserwa nge michina yechi zvino zvino kuti basa ri reruke.

Michina yechizvino zvino inodetsere madhokoteya kuti vaone zvimweni nematenda anenge ari kana muma papu kana mumakodo aeantu kuti akone kuzozvidetsera kuti ozvirapa kanjani.

Vana vadodori vanoda kudetserwa ndiana mai avo kuvaendesa kuchibhedhlera kuti vandoongororwa ngazi kuti chiinyi chinenge cheirwadza mwana mudoko paanenge eizorwara payani kuti adetserwe.

Michina imweni yechizvino zvino yakukone kudetsera vanohloya kuti vaone kuti muntu denda rinenge rakamubata rinenge riri reyi imweni michini inotobudise mifodho yeikombedza mapapu anenge akafa akona.

Rimweni bandika rezvehutano, ngere antu akafundiswe kukone kuwongorore ngazi dze antu kana mvura dzimweni dzinobuda mumwiri kana nyama dzimweni, kuti mitombo inokona kudetsera here amweni matenda.

Kakurutu antu anoongorora pachibhedhleya matenda anosanganikwa navo ngeantu. Anode ngazi yemuntu yanenge abudisa kuti akone kutora iyoyo kuongorora kuti mune matenda api mungazi yemuntu.

Michina yechi zvino zvino yakone kudetsera madhokodheya kuti vaone matenda ari kunesa vantu mu mandaraunda michina iyi ino detsera zvee madhokodheya kuti vakone kurapa vantu vei ona pemene pakona panoto rwadza.

Michina imweni yepa chibhedhleya ino kone kudetsera madhokodheya yambo pavanenge veiona matenda amweni kuti michina iya detsere ku ongorora neku hloya antu zvirwere zva anenge anazvo.

Michina imweni yapa chibhedhleya inokone ku detsera madhokodheya kuti akone kuona zvinenge zviri mukati me muntu mungaa mu mapapu kuti chinyi chinenge chei nese muntu vasati vatange kurapa.

Imweni yemuchina inoshandiswa muzvibhedhlera nekuno ongororwa ngazi nematenda amweni inooneke kuti michina iyi anombai dhura kakurutu yambo.

Zvinoshandiswa munoongororwa ngazi dzevantu kana kugadzira tsvagurudzo dzimweni. Vanokona kutora mazai aana Mai kukone kuashandisa kuona zvinenge zveigadzira mazai akhona.

Anamai anenge akadzitwara anenge eida kudetserwa ngeana, anokone kuende pachibhedhleya, Asi anosise kunge akazvivharawo miromo nemiro kuti asabatirwa ngeamweni matenda anogona kunge eyitenderera pachibhedhleya.

Madzimai anosisa kuti aende kuzvibhehleya nguwa ngenguwa uko kwanondodzidziswa maringe ngeutano hwawo kurerwa zvakanaka kwevana uye kudzivirira mimba.

Anamai anosise kuenderwawo ngevebazi rezveutano veibhuya matambudziko evanosangana nawo mukurerwa nekuchengetedzwa kwevana kuti vakone kuzodetserwa ngemabandika akasiyana siyana.

Ndaraunda kuti ikone kungwaririka zvakanaka kukone kufundiswa nekukona kuchengetedza ana mai anenge akazvitakura neana. Antu anofanira kuzvi dziirira nguwa dzeshe.

Avasi anamai vegapi vanokona kufundiswa ngendaa ye vana. Anababa vanosisa kupiwa ruzivo rwakona ngekuti anamai vakona avavo vanoda kungwarirwa ngendau akadini.

Michina imweni yepazvibhehleya inokone kudetsera madhokodheya panenge eiite mishando yawo eiite kuti mishando yawo iite nyore zvakanyanya.

Zvimweni zvezvimichina zvinooneka muzvibhedhleya zvabaadetsera yaampo kuti madhokodheya akone kuite mishando yawo zvakanaka eidetserwa ngemichina iyona yechizvino zvino.

Zvigero zvinoshandiswa pakuvhiyiwa kwevantu zvinosiyana siyana zveienderana nekuti dhokodheya unenge eida kuchishandisa pari ,mundani here ,pamurenje zvimweni kana pakatatuke muntu.

Zvimweni zvezvigero zvinenge zveishandiswa ngemadhokodheya panovhiiwe munhu, zvinokone kunge zveitora zvimweni zvinenge zveide kubuditswa munyama yemunhu. Zvinodetsera kakurutu madhokodheya.

Zvimweni zvezvimichina zvinoshandiswa pazvibhedhlera ngezvekuisire ana adoodori kuti akone kubviswa pandau inei eiendeswa pandau imweni kubva kunaana mai awo kuenda kunana nesi anoarapa.

Zvimweni zvezvinoshandiswa zvakaita ungatei zvigero, zvinokone kushandiswa pakuvhiiwa kwemunthu, nekubudisa zvimweni, zvinenge zviri munyama memuntu ,zvinosise kuiswe pakanaka ngemadhokodheya, kuti azozvishandisa zviri mundau yakanaka.

Zvimweni zvezvimidziyo ,zvigero nezvinocheka, zvinokone kushandiswa pakuvhiiwa kwemuntu , zvinosise kunge zvakangwarirwa ,mundau dzakanaka, dzisingaendi mvura, kuti dzigare dzakachengeteka.

Madhokodheya anoshanda kunovhiiwa antu anosise kunge anezvimweni zvikwanisiro zvavanotoda apapo zvisikafani kushaikwa pavanenge vachivhiya muntu kuti vaone kumudetsera muntu unonge wavhiiwa.

Zvinoshandiswa pachibhedhleya zvimweni, zvinokone kuwona michina inoiswa minzeye yekone kuona kuti chini chirikurwadza munzeye yemuntu, yeyitobuyira dhokodheya akone kurapa muntu.

Imweni yemichina yepachibhedhleya ngeinokone kudetsera kutora uremu wemuntu kakurutu kudetsereka ngekutora uremu hwemwana uchangobva kubarwa.

Zvimweni zvezvinoshandiswa ngemadhokoteya pavanenge veirapa antu aenga auya pachibhedleya eirwara, zvinosisa kunge zvakangwarirwa pandau dzisingapindi mbepo kana kuonana neumbutu.

Madhogodheya ndivo vanotoziya kakurutu zvigero zvavanoshandisa pakuvhiiva kwemuntu. Kuti ichi chinoshanda pari nokuti chinoshanda pari panenge peivhiive muntu veidetserana.

Zvimweni zvezvinoshnadiswa nge andu anenge eyihloya andu neano vhiya kukone kuvhara mundani mwemundu kuti ropa risarambe reyijuja pamundu unenge avhiyiwa uyani.

Michina yechizvino-zvino inokone kushandiswa pachibhedhleya, imweni yakhona ngeyekuti antu akone kureketerana. Amweni ari iyo, anokone kudaidzirwa kuti, uyai unono tiite chakati.

Zvimweni zvezvinoshandiswa pazvibhedhlera ngezvekukona kuone kuti muntu wakareba zvakadini. Izvozvo zvinodetsera madhokodheya pavanenge veizope muntu mutombo kuti unokone kumushandira zvakadini.

Ngazi ine mwainongwarirorwa mwakanaka, mweinooneka yakangwarirwa kuti isagwamba ikone kuzoshandiswa pane antu anenge aine ngazi shomane kana anenge akuwara zvakaipisisa anoda kuwedzerwa ngazi

Imweni yemichina inokone kushandiswa pachibhedhleya ngeinokone kupima zviro zvinenge zveishandiswa pachibhedhleya zvakatonyorerwepo kuti apa ndopazvinopimirwa.

Imweni yezviro zvinokone kushandiswa pachibhehleya ngezvinokone kuchengetedza mwoto wekuti michina imweni inokona kushandiswa kana magetsi kuchinge kusina pachibhehleya.

Zvigero zvimweni zvinoshandiswa ngemadhogodheya pakuvhiyiwa kwemuntu, zvinosisa kunge zvakaiswa mezvinongwarirwa kuti zvisawoneka zviyibatwa ngehutachiona hunokuwadza antu.

Imweni yemishina inoshandiswa muzvibhehleya inokone kuongorore ngazi eitobudise kuti mungazi umu mune chakati chinokone kunge cheikonzere kuti muntu arware.

Imweni yemichina inokone kudetsera pachibhedhleya inouye yakatonyorwa kuti inokone kushandiswa sei yeibhuyirwe madhokodheya anenge eide kuishandisa kuti vanoishandisa nekuingwarira pari.

Mishina imweni inoshandiswa pazvibhedhleya, inooneka iri michina inooneka kuti inodhura maningi asi inokone kuvheneka mwiiri weshe wemuntu kubve kuhloko kusvika kumarenje.

Zvimweni zvezvinoshandiswa nemadhokodheya zvinokone kudetseredza mirenje inenge yakakuwara kuti muntu murenje wake ukone kudzokedzana pandau echidetserwa ngezviro zvinopuwa ndidhokodheya.

Zvimweni zvezvinodetsera madhokodheya nezvinokona kupime mutombo unenge weide kushandiswa kupuwe muntu wakaerwngerwa kuti muntu uyu ngaapuwe mutombo wakawanda kudai.

Zvimweni zvezvinodetsera muntu unenge aradzikwa muzvibhedhleya kuti akone kuisirwe mutombo kuti nyama dzake dzidzokedzane zvinozikanwa mushandisirwe wazvo nduana mukoti nana Dhokodheya kuchibhedhleya.

Vantu vanenge veshandiswa pachibhehleya kuti vakone kuvhiyiwa panoshandiswe zvinoshandiswa ngemadhokodheya vakasiyana siyana zveiburikidza ngekuti kuvhiya kwakona kuvhiya pandani ere kana pamurenje

Pachibhehleya kakurutu anhu anoshandepo anokona kudetserwa ngemichina yechizvinozvino kukone kuerenga zviro zvavanenge anazvo pandau yechibhehleya zveibuda pamuchina yechizvinozvino.

Zvimweni zvemichina inosise kunge iine madhogodheya nguva dzeshe. Inovadetsera pakuhloya arwere anenge auya eida kudetserwa pazvibhehleya. Anokone kuishandisa nguva dzeshe.

Zvimweni zvezvinoshandiswa pazvibhedhleya zvinokone kunge iri michina kana mabhodhoro anosiswe kungwarirwe mwakanaka mwekuti aikoni kutombomwaraka kana kuputsika kana yeihamba zviyana.

Imweni yemuchina inoshandiswa muchibhehleya ngeyekuti ikone kuhamba inenge inemavhiri yeikone kuendese chikafu kuantu anenge akaradzikwa muchibhehleya kuti akone kurya.

Zvimweni zvezvimishina. zvinoshandiswa ngemadhokodheya pachibhedhlera zvinokone kunge zveida kudetserwa kuti vona vanenge veiziya mushandisirwo wazvo nekuti zvinodetserei.

Jekiseni rinodetsera madhogodheya kuti vakone kubaire muntu mutombo unokone kumudetsera ngenguwa yekukasira kuenderana nedenda rake kuti raite mukurirei.

Mitombo imweni yechizvino zvino inokone kudetsere antu kuti akone kuwedzere ngazi yawo kana zvimweni zvingadiwa ngenyama dzeantu kuti dzikone kuhambise ngazi zvakanaka mumuwiri.

Mitombo imweni inouya ari maphirizi inokone kunyorerwa ndidhokodheya, muntu kuti andomwa, eikhombedzwa kuti unomwa mazuwa manganai, eimwe manganai, pazuwa rimwe ngarimwe.

Mapirizi anouya ane mipauko yakapambaukana , ameweni madoodori amweni makuru zveienderana nemutombo unenge weida kuiswemwo. Antu anokone kurapwa ngemapirizi eitopona matenda awo .

Imweni yemitombo yechizvino zvino inokone kusuke miro dzemuntu nenjira inofema ndiyo muntu kuti muntu asafemana nemweya wakashata nekuti matenda amweni anotangire mumiro.

Mitombo imweni yechizvino-zvino, inowoneka iri muzvimabhodhleya yekumwa, inokone kuvhure mapapu yemuntu anenge akabatwa ngematenda akasiyana-siyana ,anokone kuvhura.

Imweni yemitombo yakugadzirwa inokone kudetsera muntu unenge asingachafemi zvakanaka , unokone kubairirwa okone kutodetsereka pakufema kwake.

Amweni emapirizi anopuwa antu anosise kunge akanyorerwa ndidhokodheya kurapa zvimwere zvimweni zvakadai ngezvirwere zvepabonde munhu otonyorerwa kuti unosise kumwe manganai pazuwa.

Mitombo yechizvinozvino inodetsera pakuti inenge yakaongororwa ndiana mazvikokota naana muzvinafundo, vanokone kuziya kuti denda iri rinorapwa ngemutombo wakadai, usikakonzeri amweni matenda.

Kurapwa kwemarwadzo epahuro kunokone kushandiswa zvimweni zvimaphirizi zvinopuwa muntu kuti unokona kusvisvina eyitokona kudetsereka ngepahuro pake.

Mitombo imweni inouya ari mapirizi anokona kumwiwa rimwe ngemuntu zvotodetsera kurapa denda raanenge anaro kuvharire kuti asabatwazve ngedenda rona.

Mitombo yechizvino zvino yakanakira kuti inokona kuonekwa nekuti inokona kuzikanwa kuti mutombo uri umu wakawanda mawandirei uye muhlobonyi weibata chinyi chinenge cheirwadza pamuntu.

Vana vadodori vanopuwa mitombo imweni yakagadzirrirwa vona vana vadodori kuti vakone kugaya kudetserwa kugaya chekurya kuti mundani musazorwadza.

Mitombo imweni yechingezi inokone kudetsera munthu unenge eikakika ngechifuwa kuti zvione kuhlamburuka kwemene akamwa mutombo unokona kuzwa zvootojeka wootofema kwemene.

Imweni yemitombo yemazuwa anaa inopuwa muntu yakadai ngemapilizi inokona kudetseredza ngazi yemuntu inenge ine shuka yakawandisa maningi okone kudetserwa ngemutombo yechizvino-zvino.

Mitombo imweni inooneke ari mapirizi anokone kurapa matenda aka siyana siyana inooneke yeinyorerwe mundu ngema dhokoteya obhuyirwe kuti anomwa mangwanani , masikati ne madeekoni

Mitombo imweni inouya iri mumaphirizi inosise kuti ishandiswe kurapa matenda akasiyana-siyana. Akadai nezibesha mupengo riyana rekuti antu aingopuva zvekudzirira.

Mitombo imweni inonasirwa yechingezi, yaakukona kuuya iri muzvimabhohleya, zvekuti mundu unokona kupimirwa chipimo chekuti zveienderana nedenda rakona kuti raita makurirei.

Mitombo yechizvino zvino inouya irimuma bandika akapambaukana, imweni mapiririzi, imweni ngeyekuzora, imweni ngeyekubairwa jekiseni imweni ngeyekutomwa.

Mitombo imweni yogadzirwa yechizvino zvino, inokone kudetsera makanda evantu kuti antu anasirise ganda rawo kuzvirwere zvakapambaukana ritsvedzerere.

Mitombo imweni inouya ari mapilisi, anokona kudetsera mumatenda akasiyana-siyana, anobata antu mumantaraunta, mitombo iyi inokone kutengeswa kana kupuwa kuchibhedhleya.

Mitombo imweni inouya iri mumapirizi, yakatonyorwa kuti mapirizi anaa anokona kupuwa muntu unechirwere chakadini. Nekuti unenge eitora manganai pazuwa, zveienderana nedenda kuti rakura sei.

Imweni yemitombo yechizvinozvino inokone kurapa matenda akasiyanasiyana eantu arimumanharaunda munhu unosise kutotanga ahloyiwa ndidhokodheya kuti azokone kupiwa mapilizi iona.

Mitombo imweni yechizvino-zvino inokone kushandiswa kuti ikone kudetseredza mumatumbu meantu nekugayiwa kwechekurya chinenge charyiwa ngemuntu kuti akone kugaya nemundani mwake zvakanaka.

Imweni mitombo yechizvino zvino inokone kunyorerwe muntu inouya arimaphirizi dhokodheya ndiye unozobhuya kuti mutombo uwu unomwiwa kanganai pazuwa neuwando hwawo.

Imweni yemitombo inonyorerwa antu kuchibhedhleya ,ngeyekuti mitomboyi inorapa matenda amweni ekuti ,muntu unenge otofanira kumwa, kweupenyu hwake hweshe

Mitombo yechizvino-zvino inooneka yeiuya iri pamipauko yakasiyana -siyana asi yeidetsera zvirwere zvinobata antu, imweni ngeyekumwa imweni inodzorerwa imweni ngeyekubairwa.

Zvimweni zvezvinopuwa kuzvibhehleya zvinokone kudetsera madhoyo kuti asakuzvuka zvinotengeswa nekuti vantu vakone kuzvishandisa pavanenge veyirumba kana veyitamba mitambo yakasiyana siyana.

Mitombo yechizvino zvino yakagadzirwa inokone kunyaradza marwadzo ekufufutirwa, muntu unokone kunyorwera kuti mukuru unomwa mutombo wakawanda sei, mwana mudoko wopuwawo wakadii.

Mitombo inouya yakagadzirwa ngevebazi rinogadzire mitombo yakatonyorwa kuti mutombo uyu unowoneke uri umu unoshandiswe zvakadini neuwandu hwao nekudetsera kweunoita matenda kumundu.

Mitombo yechizvino-zvino inouya yakatonyorwa kuti inogona kushanda nekuti inodetsera zvakadii munyama dzemuntu nekuti muntu maringe nezera rake inogone kutora mapiritsi manganayi

Mitombo yechizvino zvino yakugadzirwa yakukone kubetsera ana mai kuwedzerwa n kwengazi nekuti vakone kubetserwa pamatenda anokone kuvabata.

Mitombo imweni yemazuvaanaya inokone kuoneke yeiuya ari mapirizi anokone kupuwa muntu onyorerwa ndidhokodheya kuti unomwa nganganai pazuva mangwanani, masikati nemadekoni.

Mitombo yechizvino zvino inokona kushandiswa, inokona kuuya iri mumabandika mairi. Imweni yemutombo wakati derere, imweni iri mitombo yakati kwirire zveienderana nedenda kuti rakura sei

Mitombo imweni inooneka yeidetsera vantu vanenge veirwadziwa ngekutora zviro zvekuti mbiti imweni inenge yeivashatira vanokona kutora mapirizi votomwa.

Mitombo yemazuva anaya yakanakire pakuti inotouy yakanyorwa kuti mutombo uyu unei unorapa chakadiini nekuti unokone kumwiwa kanganai pazuva muntu otoziya.

Mitombo imweni inenge yakaita zvimvura inokhona kunge yakagwinya maningi ngekungwarirwa kwayo ngekuti inoda kuzoiswa majekiseni kuti munhu aite yekubairwa kuti awone kupora zvichienderana ngezvanozwa zvakhona .

Mitombo imweni yechikosoro inokona kushandiswa ngeandu kuti mundu asaramba eyikosora inodetserwa ngekuti inobva kumumbiti inogona kushandiswa kugadzira mitombo.

Vana vadodori vane mitombo yavowo yavonokone kunasirirwa inokona kuvadetsera pazvitenda zvakasiyanasiyana inotwa kuti mitombo inoyi ikone kumwika neana atotori.

Mitombo imweni inobairwa antu mumajekiseni inooneka iri muzvibhohleya zvinenge zvakavharwa kakurutu kuti zvisambopinde mhepo kuti mutombo unenge urimwo usashata.

Imweni yemitombo inouya ari maphirizi inotongopuwa muntu chete kana einge anyorerwa kuchibhehleya ndidhogodheya obhuirwe ekumwa kuti unomwe mairi pazuva nenguva dzaanenenge akatarirwa.

Mutombo imweni ngeyekudontedzera madziso amweni anenga ane tsanga amweni anenge eiona mpute inga anoone chiushi unokone kudetserwa ngemutombo yechizvino zvino.

Mitombo imweni inogadzirwa yechizvino-zvino yakukone kubetsera vantu kuti vapfapfaidzire ntaraunda. Kuuraya umbutu netupukanana tunokone kukonzera matenda.

Mitombo inogadzirwa yechizvino-zvino inokone kushanda pakudetsera matenda amweni anobata vantu. Dhokodheya unokone kupa muntu mutombowo zveienderana nedenda raanenge aona mumuntu.

Mitombo imweni inooneke kuchibhedhleya kana kumweni antu anokona kotenga kwainotengeswa ngeyekugeza maronda kuti asanyeketa maronda emuntu anokona kuaageza ngemutombo iyona.

Mitombo imweni inokone kudetsera antu madziso avo. Amweni madziso anenge akatsvuka. Amweni anorwadza anoshwinya, amweni anoona mhute anokone kudonhodzerwa mumadziso otojeka.

Mitombo imweni yechiyungu inotengeswa inokone kudetsera ana kuti mundani mavo munenge muine makonye, amweni anoite pevanorya kana kuti pevanotambira mumavhu. Inokone kudetsera kuuraya makonye awawo.

Mitombo imweni inooneka kunotengeswa mitombo inokone kutoti muntu unokone kuti akazwa zvaanenge azwa zvakadai ngechikosoro unokona kutoenda munotengeswa mutombo otobhuya kuti ndashatirwa ngechikosoro ototengeserwa.

Vebazi rezveutano vanokone kuhambira vantu veikone kuaziisa ngendaa yezvendxondo dzawo kuti dzinodawo kuti dzinge dziripandau yekuti dzive neutano hwakanaka.

Vanthu vanoona ngezvebazi rezveutana mumantharaunda vanosise kuhamba neshoko rekukona kuziisa anthu ngezveutano wendxondo dzeanthu kuti hunosise kuongororwa nguwa dzeshe.

Vanoshanda pachibhedhleya vanoite mishando yakasiyana siyana, vamweni ngevanotora ruzivo urwu kubva kumuntu unoda kurapiwa kuti unombozwei nekuti unobve kuri.

Mabanhla amweni emadhokodheya anokona kuunganidzana kuita midhibano ngenda yekukona kudetsera kurapwa kwevana vadodori muzvibhedhlera.

Kufundiswa kweana adoko muzvikora, muma ndaraunda kunotora mipauko yaka pambaukana yekuti antu amweni anenge eyifundiswa kuchikora amweni anoda kufundiswa muma ndaraunda.

Vana vadoodori vanofunda nekukone kutamba nana mbuya avo kuchikora veikone kutamba zvee neshamwari dzavo vechiite mitambo yakasiyana siyana zvee inovhure migqondo yevana vadoodori.

Anamai akazvitwara neangozva achabve kubara ana anosise kufundiswa ngendaa yekurya kweana kuti ana anoda kwekurya kwakaurungana kwekuti ana akone kutyakazeka mwiiri yavo.

Kufundiswa ngendaa yematenda anobata ana adodori, kunode kuti madhogodheya neantu anokushe shoko reutano hweana, aite hwumutambo hwunodakadza ana, eitofunda.

Kungwarirwa kweana adoodori kunosise kuti anamai akhona nenharaunda adetserane . Mwana unofanire kugara akahlamburuka ,nguwa dzeshe akachena nezvigqoko zvakachena.

Kurapwa kwemwana mudodori pachibhedhleya kuti akaradzikwa, namai akhona anosisonge atoripowo, eitoona kuti mwana uri kumwa ere mitombo ,uri kukona kudetserwa ere ,nekuti uri kugwinya ere eatoripowo pachibhedhleya.

Mukurapiwa kwevana adodori kunosanganisira kuvaunganidza nekuvapa mitambo yekuti vanokona kutamba veiraidzana ndxondo dzavo veiramba neamweni vezera ravo kuimba zvingoma.

Vana vadodori vanosise kuende kuchikora , kwevandondotamba ne amweni awo. Nanambuya anokone kunge akasundurika, kutamba ne ana adodori eyiyafundisa

Mwana mu dodori atombo koni kubhuya panenge peyimu rwadza ibasa rana mai kana vantu vano ngwarira vana kurumba ne mwana ku chi bhedhlera vakaona mwiri weyi pisha.

Vana vadodori vanosise kufundiswa imweni mitambo yakadai ngekuchovhe bhasikoro kuti nyamadzwo dzitakazeke. Nekuti vakure vakagwinya vakone kuzoita vantu vanepfungwa dzinodhonza.

Mitambo imweni ino tambwa nge akuru eyi dzidzisa ana adodori inokone kunyaradze ndxondo dzawo kuti akone kuterera ne kutamba zvakanaka ne amweni.

Ana anosise kuendeswe kuchibhedhlera kuti akone kodetserwa ngekuoneke kuti mwana urikukona ere kugwinya, nekuti wakangwizira ere kuti abatane nevamweni vezera rake.

Vantu vanoona ngezve bazi rezveutano vanosisa kuhamba mumanharaunda veikone kudetsera anamai ngekuvafundisa kuti ana adodori kuti angwinye nekukura akagwinya anosise kupuwe mukaka nguwa dzeshe.

Mwana mudodori kurapwa kwake kuti einge aradzikwa muchibhedhleya unosise kunge aina mai ake pasinde anenge eizoone kukone kumugezesa nekuti warya ere kuti aone kudetserwa ngekurapwa.

Ana mai anenge abetserwana ana abva kubarwa. Anosise kupfeka zvidhloko zvinoadzivirira panenge eiende koyamwisa ana avo munogare ana.

Kukone kungwarirwa kwevana hunge mai vakona vakadzidziswa ngezvekukone kungwarira ana vebazi reutano vanosise kubata anamai veivafundisa ngekurerwa kweana.

Ana dhokodheya pachibhendhleya vanokone kudetserana umwe naumwe echiita mushando wake pakudetsera kurapa antu pachibhendhleya vanenge veiuya kuda koorapwa.

Vantu vanoshanda pachibhedhlera, vamweni vanenge veishande mishando yekuerenge antu anenge auya kodetserwa maringe ngemakore awo nezvaadetserwa zvakhona pachibhedhlera pakhona.

Amweni madhokodheya anooneka aripachibhedhlera ngeanoona ngenda yekurya kweantu kana kurya kunosisa kupuwa mutenda kuti aone kudetsereka pakugwinya kwake.

Vantu vanoshanda pachibhedhleya vanooneke vari vemupanda yakapambhaukana. Vamweni madhokodheya anoshanda neana adoodori kuona kuti mwana wabarwa urikuthakazeka nyama dzake nekupona zvakanaka ere.

Muntu unonge eishande munotengeswe mitombo muntu anosise kunge eiziya ngezvemitombo yeshe inoonekemwo munotengeswe mitombo nekukone kuziya kuti inorape dambudziko rakadini.

Vana vanorarama neurema vanodawo kudiwa nekutambiwa nawo ngevantu vakuru nevamweni vanoshanda pazvibhedhleya kuti ndxondo dzawo dzisafunge zvakawanda maningi vakone kurarama sevamweni vana .

Vantu vanoshanda pachibhedhleya vakasiyana-siyana vanosise kugonhla zvigonhlo zvinokona kuvangwarira kuti vasabatwa nematenda anenge eitenderera pachibhedhleya amweni anouya neantu anenge eida kurapiwa.

Mishina yechizvino zvino yakukonawo kudetsera madhokodheya anoona ngezve madziso evanhu mishina yona inokono kuvheneka neseti kweziso remunhu kuone poshata panode kudetserwa.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano vanoshanda vari mumabandika akasiyana siyana asi vanokona kuita mudhibano veikone kuenda kune vantu umwe naumwe eibhuya ngezvematenda anosangana nawo.

Bazi rezveutano rinokone kunge riine mishando yakawanda, kakurutu kune amweni madhokodheya anokone kushanda ngezvemakanda eavantu zvega ndozvavanenge vakaemera.

Madhogodheya pachibhedhleya anokona unge eibetserana pakubviswa kwemazino emuntu nekurapwa kwemuntu. Anenge eishandisa michina yechizvino-zvino yeiabetsera kuti basa rireruke.

Bazi rezveutano rine vantu vakawanda vanokone kunge veishanda mishando yakasiyana siyana, vamweni ngevanokona kuyayiya muntu eibhuya nemadambudziko anoshongona nawo.

Vamweni vevantu vanoshanda pazvibhedhleya vanokone kuhambira mumakanyi veitodzidzise antu ngemubatirwe unoitwe ana, nekufundise mitombo imweni kuvantu mumakanyi.

Michina yechizvino-zvino inokone kushandiswa ngemadhogodheya kuvheneke madziso nendxondo dzemuntu kuti zviri kuhambidzana here inodetsera madhogodheya kukone kurapa matenda amweni.

Vamweni vevantu vanoshanda pavhibhedhleya ngevanoongorora zvabudiswe ngemuchina yechizvino zvino zviri zvimweni zvemumapapu emuntu kuona kuti munei vonyorera kumadhokodheya vanokone kurapa.

Vamweni vevantu vanoshanda pazvibhedhlera avangoshandi kurapa mapirizi kwega vamweni ndovanokona kuterera munhu eikona kureketa ngenda yematambudziko yanosangana nawo.

Vanotengesa mitombo inokone kudetsera vantu matenda akasiyana siyana vanotora mitombo yavo kubva kumakhambani anonasire mitombo akasiyana siyana.

Zvimweni zvezvinodetsera antu anenge akakuwara kubate huro, pamweni inenge yakakuwara kana musana, zvinokone kuoneka zveitengeswa zve muyana munotengeswa mitombo.

Munotengeswe mitombo munosise kunge dziri ndau dzakaongororwa ngevebazi rezveutano, kuti vagone kutengesa mitombo inozivikanwa kuti inogone kudetsera antu haiwa imweni inogone kutokuvadza utano hweantu.

Ndau inotengeserwe mitombo inosisa kunge irimumantaraunda mwekuti anhu anokone kuiona mudhuze nawo mwekuti akone kotenga mitombo yavanenge anyorerwa ngemadhokodheya neimweniwo inenge isina kunyorerwa.

Mitombo imweni inotengeswa mundawu dzinotengeswa mitombo, inokona kudzodzerwa panenge peirwadza kana kuti anthu aine zvimapundu inokona kudzodza hazvchawawi.

Kunotengeswa mitombo kunoonekwa mitombo yeikona kurongedzwa ngendau imweni yekumwa imweni yekudzodzera imweni yekuti vantu vakone kubairwa zvozikanwa neantu anoshanda ipapo vakafundira basa rona iroro.

Dzimweni ndau dzinotengeswe mitombo, dzinosise kunge dziri mumantharaunda anogara anthu, kuti anthu akone kurumba kotenge mitombo kana achinge asiri kuzwa zvakanaka. Anokona kudetserwa pasinde.

Kunotengeswe mitombo kunosise kunge kuri padhuze nenharaunda dzinogara antu. Kuti muntu einge anyorerwe mitombo yake ndidhogodheya unokone kurumba panotengeswe mitombo ototenga ondomwire kumhatso.

Muno tengeswe mitombo munooneke mitombo yei iswa nge ndau zvei enderana nekuti mitombo ineyi ino shandei pamwiri we mumhu uyezve mitombo inoda kuti ibatwe nge muntu wakaifundira waka sisira .

Ndau dzinotengesa mitombo, dzinosise kunge dziri mudhuze nemunohambe antu ,kana munotengeserwawo zvimweni, kuti muntu unokone kuti muntaraunda, eitode mitombo unokone kuiona.

Mitombo imwe inongwaririrwa nekutengeswa. Inosise kurongedzwe pakanaka ngendawo zviyiyenderana nemushandisiro nekuti inoshandeyi kuvantu. Yozotengeswa ngemuntu unoziya mushandisiro wayo.

Munotengeswe mitombo, munosisa kunge dzirindawu dzakagadzirwa zvakanaka yambo, zvekuti vantu vanotengese mitombo yakhona, vange vari vantu vakafundire mushando wavo vanokone kuronge mitombo ngezveyi noshanda.

Munotengeswe mitombo munooneke mweirongedzwe ngendau mitombo inechekuita nanamai ,yevana, inodetsera zvikosoro, yekubaya ,yekumwa inenge yakaiswa nendau.

Mitombo inosise kungwarirwe paka mweinotengeserwa iri mumakabadhi mwakajekawo musingatyayi zuwa kana kuende mvura ngekuti inokone kushata kana ikaendeswa paisingagari zvakanaka.

Ndau dzinotengeserwe mitombo dzinosisonge dzakanyorwa kuti vantu vakone kuziya kuti apa ndipo panotengeswe mitombo yevanenge veida kudetserwa ndiyo.

Kunyore zvikwangwari panotengeswe mitombo kana kuti pano puwe antu mitombo, anofane kuziya kuti panapa panoitwa nezvei uye mitombo yetinokona kuona ngeiri.

Mitombo imweni inokone kudetsera vantu vanenge veibatwa ngedungurira kana kuti kufufutirwa kunoitika mundani mwekuti muntu unokone kukorere kugaya zvekurya zvakanaka.

Ndau dzinotengesere mitombo dzinosise kunge dziri musinde mentaraunda dzinogara antu kuti antu achinge adetserwa pachibhedhleya vanokone kurumba kotenge mitombo painotengeswa.

Ndau dzimweni dzinotengese mutombo dzinosisa kunge dzakanyorwa dziri mumandaraunda dzeikombise kuti Kona ino ndokunotengeswe mitombo munzeinge anyorerwa kuzvibhedhleya unokone kurumbeya

Kungwarirwa kwemitombo mumbatso dzinotengese mitombo, kunooneke kweitora njira yekuti imwe naimwe inotengeswa nekurongedzwa ngemushandire wayo.

Mitombo imweni ino tengeswa muno tengeswe mitombo ngeye ku detseredza mwiri ye vantu kuti ikone kurwisa zvirwere zvimweni zvinokona kubata vantu mu makanyi.

Mundaraunda munogara andu kana kuti munoonekwa muine zvitoro zvimweni munosisa kunge munewo panotengeswa mitombo yekuti andu akanyororerwa ndidhokodheya kuchibhedhlera anokona kotenga pasinde.

Kunotengeswe mitombo kunooneke kweitengeswa zvinodeteredze mukurerwa kweana zvakadai ngemukaka umweni wevana vanenge vasingamwi zamo ramai unokone kuonekwe munotengeswe mitombo.

Mitombo inosisa kungwarirwa pakanaka meinotengeserwa nekuti inenge yakaiswa mumakhabadhi mekuti hatikoni kuchaiwa ngezuwa kana kuoneka yeinyakatika kuti mutombo urimo usashanda.

Mitombo imweni inoshandiswa muzvibhedhleya inokobe kudetseredze majaha nentombi vakukone kusangana pabonde vanokone kutenga awawo kana madzimai nemadhodha.

Antu anosise kuti akone kuende kotenge mitombo munharaunda mwawo mwaanokone kuiona yakatonyorwa kweinobva kwakona inosisa kunge yakaziiswa antu anotenga.

Vanokona kudetserwa ngeantu ebazi rezveutano kuti vabhuye zvinovatambudza nematenda arikuatambudza mumanharaunda mavo kuti vakone kodetsereka mukurapwa kwawo.

Vantu vanosise kuti vapuwe mvura yakachena nguva dzeshe kuti vakone kuveneutano hwakanaka ngekuti mvura ndiyo inoite kuti vantu vashambe nyara dzavo nekugeza.

Vantu vanoshandire bazi rezveutano vanokone kuenda kumandaraunda veyi kokeredza vantu ana mai anaba neana eshe kukone kuvafundisa ngenda yematenda anooneka mumandaraunda .

Vantu vebazi rezveutano vanosise kuhamba muma ntaraunda veiziise vantu maringe ngekukosha kwekukone kuningirwa neku hloyiwe zvirwere zvaka pambaukana .

Vantu vanowona ngezvebazi rezvehutano, vanosise kuhamba mumantaraunda vechibhuyire vantu ,nekusima shoko ngenyaya yemantenda arimumamntaraunda nekuti anokona kudetserwa kuri.

Vanhu vanokone kukokorodzwa mumanharaunda ngevebazi rezveutano kuti vakone kuziiswa kuti vanokone kuzvidziirira sei pazvirwere zvakadai ngeshuramatongo zvinobatira pabonde.

Vantu vanoona nezvebazi rezveutano vanosise kuhambire vantu mumiganga ,mwevanotengesera, mwevanoungana mumisangano veikone kuongorora antu munda munyama dzawo.

Vanowona nezve bazi rezvehutano ,vanogadzire zvirongwa kuti vakone kuenda mumantaraunda veyinobuyire anhu ngezvematenda arimuma ntaraunda nekuti anokone kudziirirwa nenjira dziri.

Kurapwa kwemuntu unenge abatwa ngechirwere cheshuramatongo, unosise kuende pachibhedhleya oone kuongororwa ngazi yake. Ikaoneka inahwo utachiona, ototanga kupuwa mutombo.

Vantu vanosise kuziiswa mumakanyi mavo ngevebazi rezveutano. Maringe nezvematenda anenge eioneke muntaraunda mavo anokone kushaishira utano hwavo nekuuraya antu.

Vantu anoona ngezvebazi rezveutano, vanoziya ngezveutano hweantu vanoende mumantaraunda veindobhuira vantu maringe ngematenda ari mumantaraunda nekuti anodzivirirwa sei.

Vantu vanoona ngezveutano vebazi reutano, vakasisirwe kuti vaende mumakanyi meantu nepanodhibane vantu ,veyivabhuyira ngezvematenda nekuti anokone kurapwa kanjani.

Vantu vanoita ngezve bazi rezveutano vakatsigirwa ngemapazi amweni anokona kudetsera. Vanokona kuendesa soko kunharaunda vaidakadzwa ngekubudirira kwezvirongwa zvavo.

Vashandi vanoshanda pazvibhedhleya nebazi rezveutano vanosungirwa kuenda kumakanyi nemumandaraunda kunogara antu vaindovabhuira ngenyaya yematenda nekuti anokona kurapiwa sei.

Vantu vanoona ngezvebazi rezveutano vanosise kuhamba mumakanyi nemumantaraunda. Veibhuire vantu maringe ngezvirongwa zvehurumende zvinenge zviri zveutano kubhuira antu ngematenda ari muntaraunda.

Madhomodheya anoendese kune antu mashoko ekuti antu anokona kudziirira sei denda remarariya zvinove zvimweni zvinosanganisira kuti muntu unofonire kufuka mabure kuti asabtwa ngemarariya.

Vantu vanoita ngezvebazi reutano vanokone kuhambira antu mumantaraunda veivakookokorodza kutu vauye koodetserwa. Vanenge vanematenda akasiyana-siyana. Nekukone kupuwa zvifundiso zveutano hwavo.

Vantu vanoona ngezve bazi rezveutano vanoenda muantu veindovadzidzisa zvakakoshera kuvharwa kwemuromo nekushambwa kwenyara nguva dzeshe kuitira kudzivirira matenda anooneke mundaraunda.

Madhokodheya anokona kuhambira mundau dzakazara antu mumandaraunda kukona kureketa ngenda yezvirwere zviri mumandaraunda nekukona kuzisa antu kuti zvinodzivirirwa sei zvirwere zvakona.

Vandu vemumandaraunda vanosise kuunganidza veitaurirwa ngezvekukosha kwehutano hwawo kuti vakone kuzvingwarira nekukone kungwarira vamweni vakazvipoteredza mumandaraunda mwavo.

Vantu vebazi rezveutano ,vanosise kuenda kumandaraunda nekumidhibano ,nekunoshongana antu kuzvibhorani ,kunotengesera antu veikushe shoko rematenda ari mundaraunda dzawo .

Kudetserwa kweana muzvibhedhlera vanogone kudetserwa ndaana mukoti vanogone kutore uremu hwavo nekuone kuti vari kupone zvakanaka here, vatambuzira here mwana unenge achabva kubarwa.

Majaha nentombi, madzimai nemadhodha vanosisa kuti vakone kubhiirwe ngendaa yekukona kudzingwarira pamatenda amweni angavabata pabonde.

Ndombi dzinenge dzakuziye zvepabonde nemajaha vanosise kuti vadzidziswe ngekukona kuite bonde rakadzivirirwa nekukone kuziya kushandisirwe emakondomu.

Kukone kudzingwarira kwemunthu unenge akadzitakura kunosise pakutangira pakukone kuzvibata nyama yake nekukone kurya zvikafu zvine utano, kuti adzivirire zvirwere zvimweni pamwana unenge akatakurwa mundani.

Ana baba nana Mai anosisa kuti abhuirwe ngenjira dzimweni dzekukona kuronga mhuri kuti akone kuziya kupatsanura ana anokona kuita muhupenyu hwavo.

Michina inoshandiswa pazvibhedhleya yaakukona kuongorora zvibereko zvaana mai kuti anokona kuona munei nekuti anokona kudetserwa ngekuronga mhuri eishandisa njira iri.

Vanamai mumantaraunda anosise kuti apuwe zvekuita zvimweni ,kuti asandofunge zvekubara ana nguwa yeshe-yeshe, akone kuronge mhuri dzavo, nekukone kudzingwarira ngemabasa enyara dzavo.

Ndombi kana ana mai vakukone kuita zvepabonde kana kuita zvekubatsirwa nekubara vana vanokona kudzivirira nekuronga mhuri Nekukona kuisa mitombo inoiswa pamuoko.

Madzimai anenge eide kungwarirwewo kodzero dzawo dzekukone kukone kuda zvavanoda vemene vasikaiti zvekumbunyikidzwa mumantaraunda ngekuti kumweni vanombunyikidzwa ngeayisa.

Fundo inopuwa asikana, ntombi nanamai, yekuti akone kuzvingwarira pazvirwere zvepabonde nekutoyenda kunguwa yawo nekukona kuchengetedza urerwa kwakanaka kwe anhu.

Ana mai mumiganga anosise kufundiswa maringe ngekurongwa kwemhuri nezvimweni zvematenda anosanganwa nawo panosanga vanhu pabonde mwamuna nemukadzi

Ana mai anenge achandobva kudetserwa ngeana anosise kuende kuchibhedhleya kuti ando detserwa ngenjira dzimweni dzevanokona kushandisa kuronge mhuri yavo kuti vakone kumborera ana aanenge anawo.

Ana baba nenmadhodha anokuridzirwa nemadhokodheya kuti adetsere wo ana mai ngeva yekutwarwa kweana achangobva mukubarwa kuti vakone kuziya kuti mwana anoda kungwarirwa akadini.

Kurera zvakanaka kwemwana azvidi Mai egapi kunotodawo nana baba akhona. Kuti afundiswe ngezvekurerwa zvakanaka kweana nekukona kuronga mhuri yawo pamwepo.

Vantu vanoite mitambo yekurumba rumba nekukone kuite kutamba bhora vanosise kuti mvura yavanenge varasha veijuwika vaipetudze ngekuimwa nguwa dzeshe.

Vantu vanoite mitambo ingadai ngekurumba kana kutambiwa kwebhora kana imweni mitambo yakapambaukana vanosise kugare nyama dzavo dzakatakazeka kuti vaone kugwinya.

Mitombo inodetsera vantu vanenge vakuwara vanoite zvekurumba inokone kunge imweni iriyekudzodzera, imweni ngeyekuita yekumwa imweni ngeyekusinga ngebhandichi panenge peirwadza.

Imweni yemitambo inofundirwa ngemadzimai kana arume. Anokona kuita mitambo yekutakazesa nyama dzavo kuti agwinye nekuti akone kudzidzivirira kumwirizhonga.

Kurapwa kumweni kwevantu vanoita mitambo yakasiyana siyana ingadai ngekurumba kana kutamba kwebhora kana kutakazesa mwiri kwemwene. Kunosisa antu aongororwe kuti mwiri dzawo dzakagwinya ere nekuti dzinoda mvura nguwa yeshe.

Wandu wanoita ngezvekurumba kana kutamba bhora, wanosisa kuthakazeesa nyama dzawo wei detserwa newandu wakazvifundira kuti waone kuti awakuwari ere munguwa yawanenge weitamba.

Vantu vanoite zvekurumba, vanosise kunge veyikone kudetserwa ngekurumbiswe kuchibhedhleya. Umweni unokone kukuwara atoripa kurumbeko. Unosise kuti akone kurumbiswe kuchibhedhleya kodetserwa.

Antu anoite zvekurumba nekutamba kwebhora anokuwara maningi asi anosise kuti akuwara kudaroko asagara akakuwara anorumbe kuchibhehleya okone kodetserwa kudzokedzana makodo.

Mushonga mukurutu kuvantu anenge eyiita zvekurumba nezvekutamba bhora ngewekukone kumwa mvura, kuitira kuti mvura iyana yavanorasha veinge veijuwika kana kurasha mvura ipetudzwe.

Zvimweni zvezvirwere zvinobata muntu unenge asikatambi mutambo zvinokona kubatana ngekuti umweni unenge eirutsa, kuzwe musoro, kana kusaata zvakanaka.

Michina yechizvino zvino yakukonekubetsera anenge eirumaba neanotaba bhora ayani nemitamboyakasiyana siyana kuti akone kuona kuti ngazi yawo irikuita muhambirei nemwoyo

Madhokodheya ane zvaanoshandisa zvinokona kuadetsera asati atange kurape munhu, zvinoona kuti munhu unozwei zvingadai ngekupisha kunoita mwiri wake kuti uri kupisha zvakadini nekuti vazoona kubaira jekiseni.

Vantu vakukone kudetserwa vatori makanyi avo, ngekutorwa michina vechiongororwa veikone kutumire dhokodheya atori kuchibhedhleya, ovabhuyire kuti tengai mutombo wakati.

Pachibhedhlera paakukone kugadzirwa njira yekuti madhokodheya anenge ari iyo, anamukoti ari iyo asi anotokone kumutumira zvimweni zvemutenda waanenge veide kudetsera.

Vantu vakukona kudetserwa nemadhokodheya veishandisa me ichina yechizvino zvino veitoreketa nadhokodheya Ari kwaari muntu atori kumbatso Eikona kubhuirwa zvekuita pamuchinayo.

Kushanda kwepachibhedhlera kwakuita nyore ngenyaya yemichina yechizvino zvino dhokodheya anototi akagareyo zveshe zvotoiswa mumuchini wake otoona muntu uyu unoda kudetserwa ngei.

Zvimweni zvemichina yechizvino-zvino yakukone kubatsira antu kuvadhubanisa nemadhogodheya. Kunyazi ari kumakanyi kwavo anokone kutoreketa nadhogodheya emubhuire zvekuita.

Michina yechizvino zvino yakukona kushandisa masai sai anokona kuunganidza zviro panadhokodheya kuti umweni anenge eitora huremu wemuntu kana akabaiwa kuona kuti zvakadii zvounganidzwa pamwepo.

Imweni yemichina yechizvinozvino yekushandiswa muzvibhehleya yakukone kuti dhokodheya unokone kuhloya muntu utori kumbatso eikone kumubhuira mutombo wekushsndisa kuti apone .

Nyika dzimweni dzakabudirira dzakukone kutumira zvindege nemitombo. Zveyitokone kosiya pamakanyi pe antu. Anenge eyirwara eyitokone kudetserwa atorikukanyi kwawo.

Zvimweni zvezvinoshandiswa ngemadhokodheya kuti akone kurapa muntu unenge atori kumphatso zvinokone kutengeswa mwazvinotengeswa antu eitokona kuzvishandisa kudetserwa.

Mu mukore wa nyamushi antu aku kone kubhuya neku rapwa ndi dhokodheya atori kumhatso eyi kone ku teerera vamweni ve varwere vake kuti vari kupora ere.

Zvimakwenzi zvimweni zvinooneke mumantaraunda zvinokone kushandiswe kugadzire mitombo inokone kudetsere pamatenda akasiyana siyana anooneka ane vantu mumiganga yetinogara.

Imweni yemitombo yeChindau inobviswe mazhizha emimbiti yetinoona iri mumantaraunda imweni inotoshandiswa kunakise ntaraunda asi yeitogadzira mitombo.

Imweni yemimbiti yetinoona yeinakisa nharaunda mumakanyi, inokonazve kushandiswa kutoita mitombo inorapa amweni matenda anooneka muma nharaunda evanhu.

Mitombo inooneka mumakanyi inokone kudetsera matenda amweni anenge ane muntu azvibhuyi kuti muntu aachamwi yechizvinozvino asi inonokona kudetserana neyekare.

Mitombo yechindau, inowoneke mumandharawunda yakasise kuti ingwaririrwe kuti vantu vasangotema tema mumandharawunda akone kungwarirwa kuti vamweni vazoshandisawo ngemberi.

Mitombo yemundaraunda ndakaona yakanakira kuti muntu unokona kutoitora mushango kuti echiiziya okona kutorapa denda rinenge rabuda pambatso pake kana mumwiiri make.

Zvikwenzi zvinooneke muntaraunda dzinogara vantu zvimweni zvakhona zvinodetsera yaampho, kukone kunasire mitombo, inokone kudetsera antu anenge eirwara. Amweni ngemundani anokone kutorapwa ngekuchitsenga eitohamba hawo.

Zvimweni zvezvimimbiti zvatinoona zvinonakise ndaraunda, zvinokona kusimwa pamweni apo kuti vantu vazozvishandisa kutora mashakani akona kuite mitombo yechiNdau inotodetsera matenda amweni.

Mitombo imweni yechindau inooneka mumantaraunda akatikomberedza yeikona kushandiswa mashakani. Inotorwe mashakani yoomesa, yokone kuzokwatiswa yeipuwe muntu unenge eirwara wakhona.

Mitombo imweni yechiNdau yakukone kutonasirwe kuite mitombo inokone kushandiswa yeikone kudetsere makanda evantu kuti angwizire zvakanaka.

Mitombo imweni yechindau inokone kurimwa muminda mwemene, yeitokone kutengwa ngevanonasire mitombo yechindau ichidetsera matenda.

Zvimweni zvezvimitombo zvinooneka zviri mumantaraunda, zvinokone kunongorwa ngevanozviziya veitokone kuzvitwa muduri, zveikone kuiswe mune chekurhya vantu votorhyira umomo mutombo zuwa ngezuwa.

Mitombo imweni yechindau inokonazve kudetsera antu kukweshe mazino awo kuti akone kugwinya asanuhwe mukanwa, nekukone kuora veitokone kudetserwazve ndiyona mitombo iyona yakaita unga yechimanje-manje .

Mitombo yechindau inode kungwarirwe pakanaka, kuti vantu vanenge vane matenda vanokone kuzoipuwa iri mwakachengetedzeka, mwakanaka. Yeikona kuvadetsera mumwiri dzavo, kuti vaone kupona pamatenda evanenge vanawo.

Gavakava semutombo wechindau unoshandiswa pane zviro zvakawanda maningi. Kurapwa kwemundani, kugadzira makanda eantu pamweni kusuka zvironda zvinenge zveinyetika.

Mutombo imweni yechindau yakutokone kutogadzirwawo kuti inge yeimwarirwe mumabhodhleya nekungwarire mapilizi akatodai inga mitombo imweni yechizvino zvino eitokone kurapa amweni matenda.

Vana vadoko vanokonawo kupuwa mitombo imweni inenge iri yechinyakare asi yakagadzirirwa ana adodori kuti akone kuimwa ngemutoo yachizvino zvino

Vantu vanoziye ngezvemitombo yechinyakare vakukone kubudikiravo veikone kuronzere vantu, ngendaa yekunaka kwemitombo nemushandisirwo vayo mitombo yechikare.

Mitombo imweni yechindau inowanika mumandaraunda mwedu, inokone kushandiswa ngeantu anoyiziya kuti uyu ndewekurape musoro, umweni ngewemundani, uyu ngewemarenje, imweni inode kunasirwa kuti isati yapuwa muntu.

Mitombo imweni inokone kunge iri yechindau, inokone kuendeswe kumakurukota, anoona ngezvemitombo yechindau ,yapedza oigadzira kuti ingwarirwe zvakanaka ione kutengeseka.

Mitombo yechindau inokone kungonasirwa ngevantu vanoiziya kuti iyi ngeyekumwa kana iyi ngeye kudzodzera vantuvo vanofanira kunge vaine ruzivo we wemutombo wavanotengesa .

Mimbiti imweni inoonekwe mugwasha, inokone kushandiswa mashizha ayo, kana kuti nzinde dzakhona kana makwati, kugadzire mitombo inokone kubadetsera matenda akasiyana-siyana.

Zvimakwenzi zvimweni zviri mundaraunda zvinosisa kunge zveishandiswa ngeandu pakunasira mitombo yechindau inokona kudetsera antu pakurapa matenda akasiyana siyana.

Imweni yemitombo inokona kugadzirwa ngegava kava Inoshandiswa yakanasurudzwa kuitwa mitombo yechingezi inokona kuzorwa imweni iri yekumwa kudetseredza mwiri yevantu.

Mitombo imweni yechindau yakuoneke yeikone kutongwarirwa muzvibhotoro zvechimanje manje nekukone kutonyorwewo kuti mitombo iyi inoshande zvakadini ngekuti inokone kunwiwa ngeuvandu hwakadini .

Zvikwenzi zvimweni zvinooke mumantaraunda mugwasha inosise kungwarirwa nekuti imweni yachona inokone kushandiswa kuite mitombo inokone kurapa matenda amweni .

Mitombo yechikare yakukonazve kudetsera kuti vantu vakone kurapwa uyezve ngendaa yemichina yaayo mazuwanaya vantu vemazuwanaya vakukone kukone kuone mitombo inenge irimo vechishandisa michina yechizvino zvino.

Imweni yemitombo inogadzirwa ngezvimakwenzi nezvimimbiti inokone kushandiswa zve pakubikwa kwezvekudyra vevantu. Vantu votoramba veirya mitombo iyani pamazuwa eshe.

Mitombo imweni yechindau inodetsera anhu, matenda amweni anoabata, masoro, mundani, kubatwa ngemarenje ,kana vane shuka inokwira, vanokone kudetserwa ngemitombo imweni yechindau inooneka mumiganga.

Gavakava chimumbuti chinooneka muntaraunda dzakawanda yaambo. Asi cheikona kudetsera kuite mutombo unorapa zvakasiyana-siyana mumwiri dzeantu, nekukonezve kugadzira makanda eantu.

Imweni mimbiti yetinenge teiona inomera mumamhatso inoite zvimichero inokone zve kushandiswa kurape matenda yeisanganiswa pamweni nezvekurya vanhu votomwa votopona.

Zvimimbiti zvimweni zvetinoona murukumbati mwemhatso zvinokona kudetsera pamatenda amweni anooneka mumantaraunda zveitokona kundodetsera antu asina kumboenda kuzvibhedhleya.

Mitombo yechindau indonesa yeiuya ari magomboti anosiyana siyana amweni mashakani akona amweni zvimuchero amweni inzinde zvosiyana newakaitora kuti unoziya mashandiswiro wayo ere.

Tikati garei garei, antu anofanire kufundiswa ngendaa yekuchengetedzwa kwezvimakwenzi nemumbiti yemuntaraunda ngekuti ana sekuru edu akasiya miti iyona, aiti anhu azodetsereka.

Mitombo yaishandiswa ngeantu echinyakare. Yaikona kuti akone ararame makore akawanda ngekuti ndiyo yaarya iyona iyoyo mumazuva avo eshe endaramo.

Zvimweni zvemichero ino wanike yei simwe muma kanyi inokone kushandiswa zve kuite mitombo inoto rapa andu muma ndaraunda nyangwe yeikona kudyiwa iri michero imweni .

Gavakava kakurutu rinoonekwa mundau dzeshe dzakatipomberedza rinokone kushandiswa kuite mutombo wechindau ngendau dzeshe vantu vazhinji vanoriziya reshansiswe kuitwe mutombo wemundani.

Mimbiti imweni inooke mumakwasha ari mumantaraunda inosise kuti ikone kungwarirwa ngekuti intaka yausiye nausiye inokone kuzoshandiswa ngevamweni kuite mitombo yechindau.

Zvimweni zvezvimashango zvinooneke mumantaraunda, zvinokone kunasire mitombo yechindau inodetsere antu mukurapwa mwavo, asi zvode muntu unoiziya kuti uyu unoshande kurape mundani ere kana kuti marenje.

Mitombo imweni inowoneka mumashango mundarawunda, inokone kudetsera kurapwa kwezvirwere zvakasiyana siyana. Zvimweni zvinotoda mitombo yechindau zvisingatomboshandi mitombo inowoneka kuchibhedhleya.

Mitombo imweni inenge iri mumantaraunda aikoninje kuti muntu wangosvika otokaya odzorera mutombo inofanire Kushandiswa ngeantu anoiziya kwete kuzoshandisa zvisizvo.

Zvimashango zvimweni zvinooneke mumantaraunda zvinokone kutorwa kuite muriwo unokone kuryiwa ngeantu weitodetserazve pamweni kurapa makonye anenge ari mundani meantu.

Mitombo imweni inoonkewa mumanharaunda iri muzvimbutu dziri mumaganga anogara antu inosisa kunge iine antu anoziya kuti uyu mutombo unorapei.

Zvimweni zvimakwenzi zvinokone kusimwe muntaraunda kunakise ntaraunda, zvinokone kunge zveitoshandezve kuite mutombo yeChiNdau, inokone kurapa matenda akapambaukana ari mumantaraunda anokona kudetsera vantu.

Mitombo imweni yechivantu chedu inokone kunasirwa ngezvimakwenzi zvetinoona mumandaraunda asi zvinode muntu unozviziva kuti asandotora zveshe zveshe unokona kuzokwadza vantu utano wavo.

Zvimimbiti zvimweni zvinonakise ntaraunda zvine maruwa akajeka kuti jejeje zvinokone kushandiswazve kurapa matenda akasiyana siyana anooneke muvantu muntaraunda.

Zvi makwenzi zvimweni zvino oneka mu mandaraunda aka poteredza vantu zvino kone kushandiswa kuite mitombo ye chindau inokone kutwiwa yopuwe antu kana kukwatiswa yeimwiwa.

Zvimweni zvezvinosimwa mumandaraunda, antu anokone kuzvishandisa kuite mitombo yechindau imweni inenge iri miriwo inoryiwa zuwa ngezuwa.

Zvimanzuzunzu zvimweni zvinoonekwa mundaraunda zvinokona kudetsera antu kurapwa kwematenda yechizvino zvino amweni Eikona kuzikanwa ndivana sekuru vekudhaya.

Vantu vanoona zvimweni zvimimbiti zvinenge zveimera mumiganga yawo sezvisina hlumo zvisina zvimweni zvimbiti izvona zvinokona kudetsera kurapwa kwematenda akawanda maningi mumwiri wemuntu.

Imweni yemitombozve inooneke mumashango mugwasha. Inokone kudetsere antu anenge ane matambudziko akasiyana-siyana. Mitombo iyi inokone kukaiwe mashakani, okwariswa, muntu otomwa.

Vantu vakukurudzirwa kuti vakone kurime muriwo neimweni mitombo murukumbati rwembatso dzavo kuti akone kukone kudetsereka ndiyona mumazuwa eshe anokaire padhuze.

Mimbiti imweni inooneka mumakanyi mwedu, inosise kuchengetedzwa, ngekuti imweni yakhona inokone kushandiswa ngevanoiziya kugadzire mitombo inokona kudetsera pamatenda.

Mitombo imweni yechinyakare inoshandiswa pakurapa kwezvirwere zvakasiyana siyana inokone kutorwa mashizha akona mumantaraunda akatipoteredza.

Zvimadzonzoti zvimweni zvinooneka murukumbati rwembatso zvinokone kudetsera kurapa matenda amweni anenge ari muantu zvimweni zvinotorwe mashakani zvotopukutirwa panenge peirwadza pakona muntu otopora.

Zvimaruwa zvimweni zvinooneke munharaunda zvakakosha yaamho ngekuti zvinokone kurapa matenda amweni akadayi ngekuoma mitezo ichiri kunese madhokodheya panguwa ineyi yekutambudzika kweantu.

Zvimakwenzi zvimweni zvinooneka muntaraunda dzedu zvinokone kubetsera antu anenge aine matenda akapambaukana. Kuti akone kurapa ngemitombo iyona inoshandiswa muzvimakwenzi.

Mimbiti imweni inooneke iri mumagwasha inokone kushandiswa kuti igadzire mitombo yechindau ikone kudetsera vantu pamatenda avanenge vanawo muma ntaraunda mwavo.

Mitombo imweni ino oneke mu mandaraunda inokone kutorwe mashakani akona opishirwa muntu okone kui femba kuto deredza matenda amweni anenge ari mu muntu.

Mitombo yechindau inouya iri mumapanda akasiyanasiyana ekuti imweni ngeyekupishira imweni inotwiwa yoiswe mune zvekurya imweni inonyikwa muntu omwa .

Zvimweni zvezvinomera mumakanyi zvinokone kutosimwa zveidetsera zveee kutoita mutombo yechindau asi antu anokone kutoushandisa mutikiti kutoita muriwo unoryiwa.

Mitombo imweni inooneke mumashango inosise kunge yeizikanwa ngeantu anokone kuishandisa kuti uyu mumbuti uyu unorape chakati wokone kushandiswa kurapa antu.

Zvi mashango zvakadai ndiana guku zvino kone kushandiswa ku deredza marwadzo ngekuti antu ano kone kuzvi kwatisa oto bika se muriwo we irya ne sadza zuva ne zuva.